Ngoos ngoos ci digum tool mu ngi béy ngoos bi mu ngi àndak bantaam li ñyoos la.

ay kaara ngi réew ni militeer yu bari y góor ab yuy jigeen nu ndi sol seen yu fam ku nekka ngi jàpp bantam di taxaw

Garab bu gudda bu njool mongi taxaw ci wetiim neeg néeg ba ngi am korget ci kawam nun ci diggi taali bi ngay seen moto bu ñuul ci boorom.

Jangale kati bu jigéen mu ngiy jangal ayelef wung ci biiri klaasuum mingi amee seen kaye mu ngi teggu ci taabul bi.

Diiwum yaram, luñooy diwu ci yaramda, mung ci pot, pot bi mungy am kubéer, kuberre bi lu neteh la, ñu ngi binda lu weex ci kawam, beh pareh am lu xawar njull tuti.

Ay kele yu bari nongi tegu boor ak ay turnawis mongi jaxas wo seen biir nongi teg ci kaw lun weka lu xonka la morso bu xonxa.

Xob bu verte mungi jaxasoo ak ay ñax yu bari waay xob bi ngay gina rañi bu verte la daal.

Màndarga bu weex mung ci kaw lu xonxa mung ci boram ci suuf màndarga bu weex ci kaw ak lu xonku ci suuf.

Jànka bu sol roobbu jappakalpe bu weex ci loxom mungi sol lam bu weex ci loxo bi mungi taxaw cha diggisaal toogu nekk ci booram ak ay xuluur.

géle gele bu weex tal mu ngy daw ci digitali bi mun ci boori ayné bi ci booram yaa ngi gis ay yere yuñ fa weer ak ay bumi kuran ak antèn

jaaka bu mag mu ngi am ay sooroo ñaari soro sooro yi ñu ngi am bu weex ak bu vert nin yaa ngi taxaw liidée juli tobaski wala julin weeri coor

Seet bu jigeen mu ngi taxaw solu bamrefet mu ngi def ay gowe mu ngi tekk malaani seri ci bopp wi benn xale bu ndaw mun ci booram.

Ay rupetal niek bu xawa mag tuuti ak bundaw bu ndaw bi mu ngi am lu melni ñax ci kawam bu mag bi boobu tami mu ngi am lu melni baal ci booram.

Garab bi tandarma mu ngi taxaw ci bóri gééj tatim piré, mu ngi am ay ñaari nèk ngi ñax ñung ci bóram. Tandarma bi daal ci digg bi lané.

Mobay maanam luñuo jokkolante mu ngi am buum sarseekaayam ak luñu luu dégglu caas mu ngi teg ci gooram caas bi ci biiram ngi am ndox mu tanga.

Mobayil mooy luñoo jokkalante, dangay wax ci biir ngena jokkalante, mu ngi teg ci kaw taabul, taabul bi ci diga mingi am puul.

Xalem bu góor mungi sol ngeen so bu weex sot bu weex ak ay kawaas mungi am bal di fotballe am nañi nekk ci ganaawam ñu ngi seetaan.

Ay elef ñuy jànge mecce, ñaari janx nyi ngi sol seen elifom ku nekangi kaalu, kaala gu ñuul, nyi nge ñaw, masin baang sen kanam, masin baang si kaw taabul bi.

Toogu yu njekkayi, togu bi lañoo jël di toog ci kawam soy leeka, wala ngena toog di waxtaan toogu la.

Kumpo la mëngé fecci ci diggi géw, kumpom joola jigéen ni ñu ngi taxaw, am na ñuy taxaw jàppa loxo am nañuy fécci ak ay waxambaane amna benna góor bu toog ci wétam.

Jokkalante bu gena gaw facebook maanam mul nga see yooni sa mesas wala nga bindi wala nga defa ay futu ngen jokkalante.

Ay xale yu goor yi ñuy bal ay gambiyeen ku nekka ngi sol sut bu weex ak bubb bu xawañyuul ñoom ñaay yéb ñu li ekati loxo di ko joxon.

Waayi katulik ñumnyarr nu ngée jox ay xale dara ci biir géemey nu ngéy juli ci biiri church bi ay katulik la.

Waxande manam dentumkaay yere fuñoo def ay yere waxande ñun ko jeël muroko ak ay piss piss len ñaw ci kawam.

Ay xale ci dugum eta xale bu góor gi moom mu ngie dox jàpp ndiga sol ngeen su bu weex ñyaare ñu bnungi toog ci kawtoogu yenee ñyaar nu ngi toog ci suuf.

Ay liggéey, liggeey bagaa ci liggéey la tournawis mung fa marto mun fa nateekaay mung fa ak yenee mbagaas yu seew.

Nyaari charax yu jigéen ci suuf bu ñyul la am ay kuloor ci kawam carax lamu ngi tegu ci kaw suuf.

Nataali presidan adama baro ñyeneen ti xaliw góor ñu ngi taxaw ci ron ñyeta yi ñu ngi sol bu bu weex kenna ki ngi sol bu buñuul ngi am moto buñuul ak bu weex ci ganawa ak benn vaan.

Dalli xaleh yu gór yu ñuul bataa xalèh bu gór mun na ko sol léegée léegée jigéen tam sol ko ay bataa la.

Ettas buñ kumaase di tabax am na ay weñg ci kawam mu ngi am ekuiplu moy sola ci suufa ak ay wiss ci booram.

Naari sak bu xawa mak tuuti ak bu ndaw ñing ci bóri rido, tegu ci suuf. Saakuy daal verte mosi gina bari ak lu xawa weex tuuti.

Tourne wis bu am bopp jàppekaay. Lee lañ dee jël, léegée leeg ngay ibbi ay bagaas.

Forote boobu la waay tie ci loxo dumi mentalato la dang ko dew si si yaram muy géene choono botal ba ngi am ay lu weex cuber bi lu vert la.

Denchum kay xalis , nekk la , funyuy denchi xalis , wala ngaye dem jelli xalis.

Xale bu góor ak xalé bu jigeen, jeekër ak jabar ñu ngi sol osobe, xalé bu góor mingi sol xaftaan bu vert, jigéen ba ngi sol robbu bu vert, xalé bu jigéen bi def mees.

Nenan ci ay baraw, mooy kal bi ndee jël di ko def ci buut yi. Jigéni su ñoo sanseh wala géena leen dee def, kal la.

Traktoo góor bangi tog ci biiram di dawal mungi sol mbaxna jel morso def ko ci géemeen bi sol daala bu weex mungiy dawal.

Ay nappakat jén lañ nu ngi taxaw ci boori gaal ci kawgaal bi siomuñ fax jigeen ba ngi tiyé napeekaay bi xale bu góor bi mu ngi tié jeen keneen ka ngi tiyée moom tamet konkaare la tiyé ñoom ñyarr.

Keey ti xibaar la góor mu ngi took benne jigén mi ngi took ci booram am ñi yeneen ñaari góor ñu ngi took kenneenki tamit mu ngi took ci benn booram waa ak yeneen ñaar ci suuf.

Ay créten yu jigeen nu ngi muoru seen bopp bi kaala bu weeh sol mbuba bu weeh, malaan ba ngi am lu honku ak lu weeh ñung ci church.

Ay garab ak flag gi Gambia ñu fa teg ci suuf fetal bu magg bi nekka ci booram fa fofununu fetal ba ngi ameh ay tank.

Doomi woonjo bu xonxa chuur mun ci woonjo bi, maanam bisaab bi doom bi ñyoor na. li lañyoo defee woonjo doomi woonjo la.

Seet bu jigéen mogi sol bamu refet mogi taxaw di nataalu maanam foto mogi sol roba bu guda te tiye kalpem.

Ceré ak méew mu ngi am ñenti baatu ci biiram, méew bang ci biiri leket.

ay kaara ngi réewu ni ñooy ay militeer ñu ngi am seen bilipp di fuuf am na benn jigéen bu nekka seen ganaam ngi solm bubu ak tubé yi

Jiitim riiw president adama baro mu ngi àndax ay natangoom amnañi nekka ci ganaaw di leen seetaan.

Machine la deñ ko diy jel dugal ko ci biir noppa mun nga ku dëglu music wala messas machine la deñ ko de dugal si biir noppa.

Bij-site la maanam taati pérel mu ngi wóor ak ay garab yu verté yu bari téléeñ bu weex mëm ci beneen kota ndox mong ci ganaw.